Omuntu ajwaire akakokoro aha nyindo. Akakokoro aka nikajwarwa aha maisho obwe karikushweka enyindo n'omunwa obuteitsya orwoya orwine endwara omuntu yaaba naatambura ahagati y'abantu abarwaire endwara ezirikujanjara omu mwanya nk'endwara y'akakonko, endwara ya korona n'ezindi nyingi.

Egi n'enyanja y'amaizi aha muheru gw'amaizi aga hariho ebisubo ebirikusubikwaho amaato nana emeeri byaba bitarikutambura aha maizi, aha buseeri bw'aga amaizi hariho akabuungo akombekireho enju z'abantu Kandi habyairweho ebiti

Aba nabaziini b'ebyeshongoro by'obuhangwa omu baziini aba harimu abashaija babiri barotamire omu maisho n'abaishiki bashatu babari enyuma bemererize emikono nibaziina. Abaziini aba bajwaire ebijwaro by'omutaano omu bijwaro ebyo harimu enkwazi, n'obureesu n'ebindi kandi tibaine kaito, enyuma yaabo hariyo abakazi babiri kandi omu bakazi babiri abo omukazi omwe ariyo nabateerera engoma.

Egi n'esiyaani y'ebyokurya. Aha siyaani egi hariho ebyokurya by'omuringo gutari gumwe na gumwe. Hariho emboga za kabegi n'omuceeri hamwe n'enyama ziteekire. Siyaani enkye n'esiyaani y'eibumba kandi eine erangi erikwera. Ebyokurya ebi biboneire kwonka ku orikuba obisiikire munonga bigira akabi aha magara g'omuntu.

Egi ni raunda aha ruguuto. Raunda n'omwanya ahu enguuto ina zirikuteeranira. Aha mwanya ogu hariho ekibumbe ky'empundu kandi n'ebyapa birikuranga ebintu bitari bimwe na bimwe. Aha rubaju rwa bumosho rw'omwanya ogu hariho omushaija arikuvuga piki kandi aheekire omukazi aha nyuma ye. Kandi aha mbaju zoona ez'enguuto ezi hariho ebizimbe bitari bimwe na bimwe bisiigirwe erangi etari emwe n'emwe. Kandi birikukozesebwa okuguza ebintu bitari bimwe na bimwe.

Eki n'ekicuncu, ekicuncu eki, kihumuriire ahansi omu ishwa, ebinyaatsi ebi kihumuurireho byomire kandi biine erangi ya burawuni ekicuncu eki n'ekicuncu ky'ekishaija, ekicuncu n'enyamaishwa y'omukishaka erikuhiga ekarya ntaahi zaayo kandi erikutiinisa munonga erikusigayo omu nyamaishwa zoona, ezirikutuura omu kishaka

Amaato gemereire aha kungu y'amaizi amaato aga ni maigi kandi gasigirwe erangi ibiri erangi emwe neya bururu kandi endiijo nerikwiragura esiigirwe ahansi y'amaato aha rubaju rw'amaizi aga hariho omusheenyi Kandi omusheenyi ogu hariho nihatamburiraho ente ibiri

Amaato maingi gari aha mutwe gw'amaizi amaato aga gaine erangi zitari zimwe na zimwe harimu erangi ya kaaki eya kinyantsi ,erikutukura eya bururu nana erangi erikweera aha mutwe yago amaato nihatamburiraho ebinyonyi amaizi gaboneire Kandi nigahereza ekishushaniriza ky'eiguru ebinyonyi nana amaato

Oru n'oruguuto, oruguuto oru n'orw'eitaka kandi rwinemu amabare, aha rubaju rw'oruguuto oru aha mbaju zombi hariho ebinyaatsi kandi omu binyaatsi omwo nihakuramu emiti, emiti miraingwa y'amababi maingi g'erangi ya kinyaatsi kandi n'obwire bw'omushana kandi akashana karikuraba ahagati y'amababi okujwa ahansi omu bunyaatsi nana aha nguuto, ebyererezi by'emiti egi nibigwa omu muhanda

Tipa neetabuza enkoko, enkoko ezi nizitaburira omu katimba akari omu budara buna kandi buri kadaara kainemu enkoko nyingi, tipa egi eine omuvugi kandi nana ondiijo mushaija ori enyima orikugitamburiramu arikwirira enkoko enyima ya tipa egi hariyo omushaija naacwekanisa oruguuto ajwire esaati y'erangi ya kicungwa nana empare erikwiragura kandi omu maisho ga tipa egi harimu ebindi byiruka ebirimu boda boda, takisi nana ebindi byiruka

Eki n'ekishaka kya rukaka kiryo nikisharwa aha rubaaho n'omutsyo, omusyo ogu gukwatsirwe engaaro z'ekishaija ekirikworeka ngu kiriyo nikisharwa omushaija, rukaka egi eine emigasho mingi aha magara gaitu etari emwe n'emwe, omuri egyo harimu okutambira omunda, n'okutambira omushwiza nana endiijo migasho mingi munonga aha magara gaitu

Abashaija babiri nibatambuza eryaato aha mutwe gw'amaizi, abashaija aba nibakozesa enyiko bombi baine orwiko, omwe ari orubaju orwa buryo kandi ondiijo ari aha rubaju orwa bumosho obwa eryato, omu ryato harimu ondiijo omuntu erangi y'eryaato ni erangi erikwiragura, obuseeri bw'enyanja egi hariyo ebishaka biine amababi g'erangi ya kinyaantsi.